Maame panin a ɔbɔ duku hyɛ atadeɛ de ntama asi n'asene te agya so. Bokiti si ne nkyɛn, wɔ bokiti fitaa no so no, aduan a wɔakye wɔ plɛte mu si so. Ade si choal pot so a ogu so kye aduan no bi.

Mmerante a wɔagyinagyina wɔ paake so. Wɔn afade yɛ soro fitaa ne fam tuntum. Wɔn socks a ɛhyɛ wɔn no bi yɛ ahaban mono, akokɔ srade, ɛnna wɔn mpaboa no yɛ tuntum ne bi kɔkɔɔ. Mmeranteɛ no bi gyina akyire hɔ a wɔhyɛ ahaban mono atade ne ase tuntum.

Mfiri ndwuma mu, mmeranteɛ mmienu ɛreyɛ adwuma wɔ hɔ. Wɔn afade yɛ overall, ɛna soro no yɛ ɛkyɛ fitaa. Ɔbaako de ade bruu asan ne kɔn mu. Wɔasan akoto famu ɛrehwɛ afiri no bi. Ɔfoforo nso gyina afiri ne fa a ɔno rehwɛ deɛ ɛwɔ hɔ no.

Mmabaawa a wɔn afadeɛ yɛ penke na wɔde bruu anaa biribiri atwitwam de bi agu wɔn akyi. Wɔn nyinaa bobɔ kɔnmuadeɛ, wɔasosɔsosɔ wɔn nsa apagya wɔn nsa akɔ soro. Bea a wɔgyina no yɛ ɛfidie a yɛde kye awia a asi wɔn anim.

Aberante bi koto hɔ a ɔrehyehyɛ mfiria a ɔkye awia na ɛma nkanea, batere sisi nkyɛn, beaeɛ hɔ no ɛyɛ fam a dɔte kɔkɔɔ na ɛwɔ hɔ. Nwura ɛwɔ hɔnom. Ntaabodan ɛwɔ n’akyi. Aberante baako gyina hɔ.

Abrɔfo a ɔyɛ engineers, mmia ne mmaarima, Wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade ahaban mono a ɛyɛ reflectors, kɔkɔɔ nso ka ho. Ɔhyehyɛ kyɛw fitaa ne kɔkɔɔ. Ɔdan kɛse bi wɔ akyire. Papa baako atai nenum ɛhwɛ soro na wɔn a aka no deɛ wɔnim ayɛ sere.

Nnipadɔm pii ɔrepue firi nkramofoɔ asɔredan kɛseɛ bi mu. Wɔresan aba fam. Beaeɛ hɔ o, cars asisi hɔ. Asɔredan no ɛyɛ ahabanmono ahosu. Na bruu ɛwowɔ n’anoano a ɛwɔ soro no.

Ababaawa buroni bi gyina hɔ. Ɔkura ade wɔ ne nsam a ɔrehwɛ. Beaeɛ hɔ yɛ gyaade. Ntere ne kɔɔpo sensɛne hɔ. Kyɛnsee si fa si ade so wɔ hɔ, kettle si hɔ, ne phone da n'akyi, nhwiren wɔ n'akyi hɔ.

Ɛtukɔtenafo kurekura wɔn nneɛma. Mmɔfra ne mpanyin. Woasoso mmɔfra no bi nsɛm na wɔn nyinaa ɛni kyerɛ faako a wɔrekɔ. Wɔ nam nwura mu, na nipadɔm bi nso gyinagyina akyire. Bia ɔnam no yɛ nnua ase.

Mmoadoma wɔ nwura mu, gyata ɛna ɛkoɔ. Gyata no akye ɛkoɔ baako na wayeyere no . Gyata ebiesa ɛwɔ ne soro Wɔayeyere ne soro na baako kura ne tirim. Gyata baako ɛniabre ba, mmoa noa aka no nyinaa gyina akyire a wɔreba beaeɛ a woaka aboa no ato hɔ no.

Abofra a ɔda fam. Ɔyɛ oburoni. Wɔahyehyɛ mfiri a ɛyɛ cars; toe cars. Na ɔrehwɛ sɛnea ɛnantew wɔ hɔ no. Abofra no afade yɛ trawsɛs green ɛna ɛsoro nsonso a green wɔ ase.

Nipadɔm bia ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Ɔkurakura nnoɔma w'akyerɛkyerɛ nsɛm wɔ so. Wɔn afadeɛ yɛ tuntum ne kɔkɔɔ. Ɔbiako hyɛ akokɔ sradeɛ ataadeɛ wɔ mu. Nea odikan no atai n'anum, ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ.

Apolisifoɔ a wɔsa so korɔ wɔ ɛdan bio ntam, aberanteɛ bi kura paeɛ repra a ɔhyɛ fam pink ne soro fitaa. Ɔfoforɔ gyina dan bi mu, a ɔhyɛ soro ne fam nyinaa pink. Ntadeɛ sensɛn hɔ, na mpa si n'akyi hɔ.

Ababaawa kɔkɔɔ bi te agua so a ɔredi dwuma wɔ ne laptop so. Ɔhyɛ atare tuntum, ɔbɔ watch, ne ti no, wapagya kɔ soro kakra. Ɔde n'ani asi laptop no so a ne nsa remiamia laptop no so wɔ table no so.

Asɛmdibea, ɔtenmuafo no te n'aguam. USA frankaa si ne nkyɛn. Wɔn a aka nyinaa tete agua so. Clarke no anim no, nwoma gugu hɔ. Lɔyani baako gyina nnipa no bi nkyɛn. Ɔyɛ ɔbea. N'afade yɛ tuntum na fitaa wɔ mu.

Mmranteɛ ne mmabaa ahyia a ɔrehyehyɛ nnade. Ababaa baako ɛgu maayaafi. Abranteɛ baako koto hɔ na ɔfoforɔ nso te wheel chair mu. Abranteɛ baako a ɔgyina ɛkyi hɔ no hyɛ soro tuntum ne fam jeans. Ababaa baako gyina hɔ a ɔhyɛ tuntum ne soro ɛbibre.

Mmrante ne mmabaa ahyia a wɔreyɛ experiment. Wɔn afade yɛ fufuo, wokurakura glass a wɔde liguids bi agu mu. Ebi ani yɛ kɔkɔɔ, afoforo nso ani ayɛ sɛ akokɔsrade. Wɔn nyinaa ani si nea wɔreyɛ no so.

Aberante baako ne mmofra abiesa ɛwɔ science lab, na ɔpono a nneɛma no sisi so no yɛ dɔte su. Kɔpo abutu so, glass asisi anneɛma wɔ mu. Abofra baako kita strawa ɔde reto kɔpo no baako mu. Kɔpo a ɛyɛ penke si anim hɔ, wɔn akyi no, board wɔ hɔ wɔatwerɛtwerɛ nneɛma ɛwɔ so.

Mmerante abien a wɔyɛ electricity foɔ, wɔhyɛ afade adi bere ne kyɛw fufuw. Poolu sisi wɔn nkyɛn, poolu abien si wɔn nkyɛn. Anyina nkanea afiri no bi wɔ hɔ a nhoma sesa so.

Mmabaawa a wɔakɔ beach. Ɛpo da hɔ. Wɔte pɔnkɔ so a aberanteɛ bi retwi wɔn. Aberanteɛ no hyɛ fam tuntum ne soro shirt fitaa. Ababaawa baako gyina wɔn akyi a ɔresɔ pɔnkɔ no mu. Ɔhyɛ atade soro blue ne Jeans nika. Ɔnhyɛ mpaboa.

Abranteɛ a ɔreyɛ ɛfiri a ɛkye ɛwia ho adwuma. Nnoɔma a ɔdeyɛ adwuma no sisi ne nkyɛn. Ne nkyɛn nso, obi ahyehyɛ nnua ho nnoɔma ɛwo hɔ; malt, ɔmo, milo, ɛsikyire ne scale nyinaa esisi hɔ nom.

Disaster bi asi ma adan so apepa. Nnua apransam wɔ fam ha. Yɛakyekyere waya bi ɛda so. Nnua ne kube bi adi akyire hɔ. Wimu ayɛ kusuu.

Ababaawa a wasiesie ne ho kama, ɔhyɛ kyɛw de ade abɔ ne mu. Nas n'atare no ase no yɛ adubiri ntama na soro no yɛ tuntum. Mmea no bi gyinagyina ne nkyɛn. Wapagya ne nsa nifa de rekyerɛ sɛ ɔyɛ nkunimdifo. Aberante bi gyina akyi hɔ ɔkura microphone.

Asaw rokɔ do. Ɔyɛ amambra asaw. Mbofra no bi kurakura akyene a ɛhyehyɛ hɔn ambɔtoamu na wɔrobɔ. Hɔn a wɔaka no nso atwa kanko a wɔredi asaw retwa hɔn ho. Hɔn afadze no yɛ ntama, na wɔdze adze abobɔbobɔ hɔn tsir.

Mpanyinfo ebien, baako yi baakofo eti. Nea ɔreyi tire no ɛhyɛ spɛs ɛne kyɛw na ɔhyɛ ataade fufu. Ɔkura firi a yɛdeyi tire no mu na ɔbɔ watch ahaban mono nso. Ɔpanyin na waka no te hɔ na ɔde ade fitaa asɛn ne kɔn mu a yɛreyi ne ti.

Ɔpɛhene ne mmɔfra bi te adidipono ho. Nnuan sisi wɔn anim. Wɔ Plɛte no mu no, brodo wom, kosua a yakyew, nhaban, ntere na glass sisi pon no so. Abɔfra baako de aduan rehyɛ ɔpɛhene n'ano.

Obroni baa a mmɔfra afam no. mmɔfra no yɛ abibifo. Obroni baa no ahyɛ ataade kɔkɔɔ wɔ fam ɛna ɛsoro no ɛyɛ fufu. Wahyɛ spɛs tuntum. Bia wɔ gyina hɔ no watwerɛ ntwerɔyɛ wɔ dan no ho sɛɛ poor governor.

Maame a ɔtɔn ntoma. Wapa atwere ntama no ho. Wɔahyehyɛ ntoma no kamakama. Kente wom, ɛnna ntoma ahorow nso. Wapagya n'ani ahwɛ soro na wabue n'ano a ne se fitaa gu so.

Mmranteɛ ahyia beae a wɔreyɛ afiri ho adwuma. Wɔyɛ Aborɔfo ne Abibifo. Wɔn afade no deda nso, ɔbeako hyɛ ɛkyɛw ahaban mono. Antweri si wɔn nkyɛn. Ɛyɛ kɔkɔɔ ne fitaa. Abrante baako a ogyina hɔ de ade bi agu ne hɔn mu na ɔhyɛ kyɛw.

Mmayewa a wɔasiesie wɔn ho kama. Wɔfirafira ntoma de kɔmmuadeɛ agugu wɔn kɔn mu. Ebi de nneɛma ayeyɛyeyɛ wɔn bo wɔn koko so. Wɔhyehyɛ mpaboa. Wɔsoso nneɛma wɔ wɔn tiri so a wɔakyekyere no kama. Wɔn nyinaa ani kyerɛ faako.

Mmabaa a abɔfra bɔ wɔn kɔn aba ayaresabea, anɛɛsefo no tete ɔpono anim a wɔrekyerɛw wɔn nwoma ɛso. Nwoma no a yɛ ahabanmono. Ɔkrakyeni a wahyɛ ataade fufuo tenten gyina mmabaa no nkyɛn.

Sukuu dan mu, mmɔfra tete egua so, ababaa baako abɛtena wɔn tɛm a ɔyɛ obronii. Ne nim srew. Wɔn ebue pono wɔ ɛkyi hɔ na nipa bi gyine gyina ɔpono no ano. Wɔ kyerew pono no so no, yatwerew nsɛm wɔ so.

Ɔretwa sini, abɔfra kumaa a ɔhyɛ soro fitaa ne nika ketewa gyina hɔ a ɔresre. Ababaawa bi edi nɛkyi ekura ne mu. Abranteɛ a ɔwɔ n'anim no kura box bia ɔdeekyerɛ no. abranteɛ baako de ntoma kɔkɔɔ abɔ ne ti.

Mmabaa a wɔsoso wɔ nneɛma. Abiesa de mmofra ahyɛ wɔn akyi. Abien so nneɛma a mmofra hyɛ wɔn akyi. Ɔbeako nso ɔrehyia a wɔso nneɛma. Ɔno nso abofra hyɛ n'akyi. Aame a odi kan no, de ntama kɔkɔɔ na afura abofra no.

Wɔreyɛ campaign, mmea campaign na wɔreyɛ. Wɔakyerɛwkyerɛw nsɛm wɔ nhoma so a wɔde rekyerɛ. Ebi yɛn me too, Fight like a girl. Ababaawa a ɔdi kan no kura megaphone a ɔretea mu kasa. Wɔn a wɔaka no nyinaa apagyapagya wɔn nsa di n'akyi.

Receptionist ɛde card ɛrema aberanteɛ ne ababaawa a wɔpɛ beebi agye wɔn ahome no. Wɔn nyinaa nkataano akata wɔn ano. Aberɛnte ne ababaawa no de baage abobɔ wɔn akyi. Ɔpanin n’anim no, kɔmpita asi hɔ.

Mmɔfra bien. ɔbaako te fɛm ɛna baako te eguaso a ɔrebɔ ne nua no eti. Nea ɔrebɔ tire no hyɛ ataade fufu fufu na n'ase no yɛ tuntum a fufu fufu wɔwwɔ mu. Nea ɔte fam no nso hyɛ ataade fufu na ɔde ne nsa ɛsum n'ano.

Ɛdɔm no reyɛ campaign a ɛbi kurakura frankaa ne ntama a wɔakyerɛkyerɛw nneɛma wɔ so. Baako, yɛakyerɛw so labour party na ɛyɛ kɔkɔɔ, aberante a odi kan no de ne nsa akyerɛ ɔpanin a okura baage na ɔhyɛ reflector.

Asukuufo mmɔfra a wɔahyia ɔhɔho wɔ dan bi mu. Ebi tete ɔpono bi anim. Ababaa kɔkɔɔ no kura abofra baako mu. Abofra no kura envlope. Mmofra a aka no nyinaa rehwɛ ababaa kɔkɔɔ no. Mmofra no bi de ade akatakata wɔn ti.

Mmranteɛ a wɔyɛ engineer ahyia a wɔreyɛ adwuma. Mmrante no mu abiesa ahyia faako a abien retwa wokura afiri retwa pipe no. Wɔn a aka no nso gyina aky hɔ a wɔn so wɔhwɛ adwuma no bi ayɛ. Wɔatu amena a pipe da mu. Katapila si wɔn akyi.

Ɔdan mu a tiehwɛ afiri bɔ dan ho. Nkonwa sisi hɔ, nkwanea bobɔ dan nem. Nhwiren sisi ɔpono so. Agyinamoa tuntum da fam hɔ nom.

Mmia ne mmarima a ɔwɔ beaeɛ a wahyehyɛ nnam. Ɔbia baako kura bowl a ɛnam wo mu. Bowl naa aka no sisi hɔ a yɛahyehyɛ nam wɔ mu. Abranteɛ baako gyina mmia ne ntɛm a ɔhyɛ ataade ahaban mono. Abrante foforɔ gyina akyiri hɔ a wapegya nataade akɔ soro. Ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ ne akokɔ srade.

Wɔte adidipono ho. Abrante no afa kɔɔpo a kɔfe wɔ mu no akura. Burodo da plɛɛt no so. Kɔɔpo si hɔ a nsu wɔ mu. Nhoma da ɔpono no so. Flowers a ɛwɔ kuku mu si ɔpono no so. Abrante no yɛ oburoni.

Aberanteɛ no de ntoma apam atare. Wahyɛ inner akokɔsrade de bi agu ne nsa so. Ɔhyɛ mpaboa kɔkɔɔ, na ɔhyɛ kyɛw. Beaeɛ a wɔgyina no, wɔahyehyɛ nsa wɔ adaka mu si ne nkyɛn. Wɔtɔn nsa wɔ n'akyi. Hɔ yɛ bear bar.

Ɔkyerɛkyerɛni no kyerɛ mmɔfra ade. Ɛdan no yɛ ta dan mu. Ɔde board no ɛsi dua eni ahoɔden bi so. Mmɔfra no tete nnua woasensam bi so. Abrɔfra baako apegyaw nensa. Teacher no de nensa akyerɛ no so.

Ɔdan mu, nkanea bobɔ hɔ, kanea ne bi yɛ atenten a ɛda fam, fan bɔ s akyi hɔ. cabinet wɔ ase ha wɔ dan ne ho, wɔatotomu. Wɔ ɔpono ne so no, nhyiren si hɔ. tohuro a wɔabobɔ ɛda pono no so.

Lɔɔre kwa a kaa gyinabea wɔ ne nkyɛn. Lɔɔre kwan no mu akyere so ankasa. Kaase no dodoɔ no ara yɛ akokɔsrade. Abien wɔ mu a ɛyɛ fufuw. Nipadɔm nso wɔ kaa no ntam.

Asono wɔ petee mu. Beaeɛ a wɔredidi no, nsu dan wɔn anim hɔ. Nnua sisi hɔ. Nwura no abobɔ kyenku wɔ anim hɔ. Akyi hɔnom no ayɛ hann. Nnua no mu deda kwan. Wim ayɛ hann.

Asa so, nkonnwa sisi hɔ, a sumii nketewa gugu mu. Teeburu si mfimfini. TV si ɔpono mu, akonnwa ketewa si nkyɛn, nhwiren sisi hɔ. Dan mu hɔ yɛ fɛ.

Polisini baa a wafa n'afade kura ne mobile phone gyina dɔm no akyi. Cars gyinagyina retwam wɔ ne nkyɛn. Ababaawa baako a ɔhyɛ kɔkɔɔ wɔ anim ha de ne nsa asɔ ne sisi.

Abatowbere, nnipadɔm no ara reba abɛtow wɔn aba. Electoral kɔmishyinfo no tete ɔpono no ho a wɔtete pepa no ama wɔn. Mmanyimfo abien gyina kɔmihyinfo no akyi. Wɔde adaka asisi hɔ a ɔbeako retow n'aba.

Mmeranteɛ nnan kura kotoku a biribi wɔ mu. Akwanhyia asi. Kaase nyinaa apaakepaake. Mmeranteɛ no baako hyɛ reflector. Ababaawa baako gyina akyire hɔ a polosi kaa si n'akyi.

Nipadɔm a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ na wɔn atweretwerɛw nsɛm wɔ placard so a wɔde kyerɛkyerɛ. Ɔpanyin baako hyɛ spɛs tuntum egyina nipadɔm no mu ntɛm. Mmia wo mu na mmarima wo mu. Wɔn card no bi yɛ fitaa, ɛdubre ɛne pink.

Abatoɔ berɛ, nnipadɔm asa line a wɔrebɛto wɔn aba. Ababaawa baako aduru ɔpon baako a adaka no si so no reto n'aba. Adaka foforɔ si ne nkyɛn a obiara nnyina ho. Ɔbea baako asɔ ne sisi gyina mfimfini hɔ. Mmea binom a wɔdi line no mu bi atene wɔn nsa rehwɛ afoforɔ so.

Lɔri kwan mu, cars ɛretwa mu. Kia baako di taxi ebien ɛkyi. Taxi kɔkɔɔ baako adaan n'ani a ɔno n'ani kyerɛ akyire hɔ. Adan sisi akwan no afa nyinaa. Aboronsan akokɔ sradeɛ bi si hɔ. Light nnua nso sisi hɔ.

Nnuane gua so, borɔde, amankani, bankye, wɔaboaboa wɔ hɔ. Akutuw, paya, amango, ɛno nso wɔaboaboa wɔ hɔ. Ababaawa bi a ɔkoto hɔ afa paya baako akura, na ɔkura nea aka no mu.

Mmia no wɔ ɛmo fu mu ɔretutum. Wɔn nyinaa ɛsiesie wɔn ho sɛdeɛ beyɛ nkekaeɛ anaa mmoa bi nkeka wɔn. Ɔde akatawia ɛsisi wɔn tiri so mmia no bi wɔ akyir hɔ nom a ɔreyɛ adwuma.

Nnipadɔm ahyia. Na beayɛ ha ayɛ sakasaka. Ɛbi apagyapagya wɔn nsa. Ɔpanin baako apagya ne nsa a wabɔ ne mu ase kakra. Mmea bi gyinagyina akyi hɔ a wɔhyehyɛ ntaareɛ ahabanmono gugu so na wɔhyɛhyɛ ɛkyɛ mfitaamfitaa. Owura bi apagya ne nsa de ne nsa ɛkyerɛ aberanteɛ a ɔgyina mfinfin no.

Ɔbia panyin a ɔhyɛ ataade fufuo na tuntum sisi mu hyɛ kyɛw. Mmabaa bi gyinagyina ne kyɛn a wɔnso wɔ hyehyɛ kyew na baako abɔ duku. Nnoɔma si ne ti so. Mmabaa a egyina gyina ɛkyire no mo bi de bag abobɔ wɔn ho. Ɔbaako de abrɔfo ahyɛ nɛkyi.

Ɔbopaebea, ababaawa ketewa bi apae ɔbo no bi agu n'anim. Obi kura ɔbo no bi a ɔde rema no na wagye apae. Ɔpanin baako wɔ abofra no akyi a ɔrepae abo no bi. Aberante kumaa bi te abaayewa no akyi a ɔno nso repae abo.

Ntamatɔnfobea. Ntama ahorow seneɛm hɔ a ɛyɛ fɛ. Ɔkwan da wɔn ntam. Mmabaa bi so nneɛma a wɔtan nam ɔkwan no so. Maame a waafura ntama abɔ duku wɔ benkum so a ɔrehwɛ ntama no bi. Ɔbeako a ogyina nifa so ɔhyɛ ahab akokɔsrade a ɔmmɔɔ duku.

Ɔdan mu a tie-hwɛ afiri bɔ dan ho. Akonnwa si hɔ a sumii nketewa deda so center table sisi hɔ. Table a wɔde tie-hwɛ afiri a sisi no nso si hɔ, a speakers sisi so. AC bɔ dan no ho. Nhwiren wɔ dan mu hɔ.

Wɔreguare wɔ asutare no mu. Wɔn mu pii nhyɛ atare wɔ soro. Ebi nso hyehyɛ ntare a wɔde guare nsum. Aborosan a wɔapenti no akokɔ srade wɔ akyi hɔ. Nnua sisi hɔ. Nsu no yɛ asutare.

Wɔ siniyibea. Wɔn nyinaa tete nkonnwa so rehwɛ sini. Wɔyɛ mmea ne mmarima. Wɔ tie-hwɛ afiri no so no, ababaawa bi ahyɛ atare kɔkɔɔ a ɔresaw. Dan mu hɔ ayɛ sum kakra.

Beaeɛ a wɔasi dan ato bolɔɔgo aba soro kakra bi, na mmeranteɛ no atu amena afa dan no ho a wɔde pipe atoto fam hɔ. Mmeranteɛ dodoɔ no hyehyɛ singlet mfitaa mfitaa. Aberanteɛ baako hyɛ singlet tuntum a ɔde ne nsa asi ne sisi. Aberanteɛ baako a ɔgyina anim ha kura pipe mu a wɔatwa ano.

Mmarima mpanimfoɔ a wɔafura, wɔhyɛ ntama ntare. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛw gye baako a ɔde ade abɔ ne kɔn mu gyina wɔn benkum so. Ɔpanin a ɔdi kan no apagya ne nan sɛ ɔrebɔ ball. Wɔn anim ayɛ serew serew.

Frankaa pii sisi ha. China de wɔm, Germany de wɔm, Canada de wɔm, USA de wɔm, ɛyɛ frankaa ahorow ahorow a esisi pole so a ɛyɛ aman nyinaa frankaa.

Ababaa ne ne mma abien apue kɔ kurom. Abrante a ɔtɔn ice cream wɔ wɔn akyi. Abofra a ɔka ɛna no ho no te ice cream adaka no so. Maame no de ba ketewa no abɔ ne kɔn ho a ɔrema no ice cream.

Gua ne mu ayɛ kusuu, nneɛma ani nna hɔ yie, borɔde, amanken, bankye, mako, gyeene, aborɔbɛ, akutu na wɔahyehyɛ no kama wɔ afa ne afa wɔ ɔdan no ase. Ababaawa bi te ha wɔafura ntama abɔ duku kɔkɔɔ.

Gua so a mmea ahyia na wɔtetew wɔn nneɛma ho. Ababaa baako abɔ ne mu ase wɔ ɔbeako nneɛma ho a ɔde ne nsa ato bese a ɔtɔn no mu. Mako si ne nkyɛn. Kotoku si ne nkyɛn. Mmea a wɔaka no nso tete nneɛma ho a wɔretɔn.

Dwa a wɔtɔn atosodeɛ wɔ hɔ; mako, ntoosi, kabegyi, carrot na wɔaboaboa wɔ ha. Maame a ɔte akatawia no ase no apagya n'ani rehwɛ soro. Ɔbeako kura ade a ɔregye nneɛma wɔ maame foforo hɔ.

Cabbage ɛfu kɛse. Mmranteɛ a ɔhwɛ ɛfuo no so no ɛgyina a ɔrebu nsu, ɔde nsu petew ɛfu ɛfu ne so. Wɔn afade yɛ overall akokɔ srade. Ɔde pipe ato fam hɔ na wɛtwa kwan ato aduane no mu.

Kaa atu a ɛrekɔ, ɛdɔm wɔ kaa ne mu. Nnipa abien gyina kaa no akyi, ɔbeako hyɛ jeans, na ɔhyɛ spɛɛse ne shirt wɔ soro. Abɔfra baako hyɛ nika ne ade a sweater a ɔde ɛbi akata ne ti.

Mmofra no te akonnwa so. Ɔbeako a ɔde ɔhyɛ mfinimfini no nhyɛ ataade wɔ soro. Wɔab ne ti de ade abobɔ ano. Abofra ketewa si no so a ɔde ne nsa rehyɛ n'ano. Abofra a ɔte akonnwa no akyi no asi ne ti ase. Ɔhyɛ mpaboa akokɔsradeɛ.

Papa no ahyɛ atare fa tuntum ne soro bibire, na watwa ne ti no akɔ fam agya ketewaa bi agyina mfimfini. Apolisifoɔ atwa ne ho ahyia. Wɔhyehyɛ kyɛw. Ɔpanin baako a ɔka hono de nkatano akata n'ano. Polisini baako de ne nsa ato n'anim. Papa no de specs ahyɛ n'atadeɛ no so.

Beaeɛ carss agyinagyin. Cars dodoɔ no ara yɛ fufuw. Nnipa gyinagyin car no ntam. Adan atenten atwa car gyinabea no ho ahyia. Dua si ntam.

Aduane wɔ kyɛnse mu. Ɛyɛ banku ne nkuruma kwan. Wele wɔm, kɔtɔ, mɛko nso deda mu, ngu wɔ nkwan no ɛni. Amane nso a wɛbu so da nkwan ne mu.

Beaeɛ a wɔyɛ kaa ho adwuma. Kaa baako, wɔapagya a wɔn atu ase tae. Mmeranteɛ abiesa ne mmea abien rehwɛ kaa foforo wɔ wɔn nkyɛn. Ɔpayin baako de ne nsa ato ne kotodwe so. Ɔbɔ watch. Nnipa no nyinaa hyɛ over raw, agye baako a ɔhyɛ atade pink, na wakɔtɔ mu.

Suhyɛn nam nsu so, a akwantufo wɔ mu. Wɔyɛ nnipa a wɔdɔɔso. Suhyɛn no fa baabi akɔ nsu no mu a ayɛ sɛ ɛremem kakraa bi. Nhama gugu soro a akyeyere afa ne afa no. nnipa no bi tete soro, ɛna ebi nso wɔ fam.

Beae a adan atenten atenten sisi hɔ. Wɔapenti ɛdan no ho mfitaa mfitaa. Na wɔabɔ so kɔɔ. Nsu da anim. Wɔadua nnua atwa nsu no ho. Car kwan da nkyɛn a car ahorow bi nam hɔ. Nnipa nenam hɔ.

Mmɔfra no riguar nsu, na wogyinagyina nsu ne mu na wɔapagyapagya wɔn ho gyinagyina wɔnho wɔnho mbatiri so. Abɔfra a ogyina dea ogyina nsu ne mu no kɔn ho, ɛde abɔfra foforo ɛsi ne kɔn ho. Na ɔbaako nso kura ne nsa mu ɛgyina ne nua kɔn ho.

Akwantufo te suhyɛn a ɛrekɔ mu. Ɛnam ɔp ɛpo so. Asorɔkye no rekɔ. Nnipa a wɔtete kyɛmm wɔtete hyɛn no mu no bi ayiyi wɔn kyɛ. Abofra baako apagya ne nsa. Wɔn a wɔaka no nso rehwɛ nsu no.

Abofra no te dan a nhwiren atwa ne ho ahyia. Ɔreyɛ kaa ketewa bi. Wahyehyɛ a aka sɛ ɔde soro no bɛsi so. Ɔhyɛ atare tuntum. Wɔ dan mu hɔ no, baage sɛn hɔ na nhwiren deda hɔnom.

Ababaawa no tena pɔnkɔ so a ɔde abofra bi atena n'akyi. Abofra baako gyina anim a wapegya ne nan nifa. Kɛntɛn so ababaa no. Na dade pɔnkɔ no so no, wɔakyekyere ogya da so. Dua kɛse bi si n'anim na afa ne afa nyinaa nwura ɛwɔ hɔ. Na kwan da ntam.

Ababaa ɔde aduan ɛgu tray so na ɔrekyɛ ama mmɔfra ne dɔm a ɛhyia. Aduan ne nyinaa wɔ bowl adubrenee ahaban mono mu. Atere deda so. Ɛyɛ ɔmo ne frɔɛ a sausage wɔ mu.

Table a nkonnwa atwa ho ahyia so ɔdan no mu. Ntoa sisi ɔpono no sokɔpo a ɛyɛ glass sisi ɔpono no so. Nhwiren si nkyɛn. Ɔdan no ano no, mfonin bi da hɔ. Nkyɛn benkum so no, apono bi si hɔ a nnema hyehyɛ mu.

Mmabaa ebiesa a wɔn ahyia wɔ science lab. Wɔn afadeɛ yɛ fitaa a nkatansa ɛhyehyɛ wɔn sa. Wɔn nyinaa hyehyɛ spɛs. Ɔpono no so no, nnoɔma ɛfiri nketenkete sisi so nwoma de da so. Ɔgyina beaeɛ a ɔhohoro wɔnsa wɔ no.

Asa so a wɔn asiesei hɔ. Carpet sɛ hɔ, table si hɔ, nkonnwa sisi hɔ, sumii nketewa gugu nkonnwa no mu a baako, abien gu fam. Wɔde curtains asensɛn dan no ho. Wɔde mfonin abobɔ dan no ho. Wɔde corner shelve asi dan nofa baabia nneɛma sisi so, nwoma koraa deda so.

Aberanteɛ a ɔte pɔnkɔ so ɛkuta peaa. Ababaawa a wafura ntama ɛde bodua ahyɛ ne nkyɛn mu de kɔn mu ade ahyɛ ne kɔn mu. Ababaawa foforɔ ɛgyina akyi a ɔhyɛ nnɛ mmerɛ yi ntaare, hyɛ heel, kura mobile phone. Dua si akyi hɔ, mmarima no bi kurakura akyene wɔ wɔn mmɔtoa mu awɔrebɔ. Mosque wɔn akyi hɔ.

Ababaa no asiesie ne ho sɛ obibini. Wafura kente de bi abɔ ne mu de kɔmmuadeɛ ato ne kɔn mu de bi atoto ne nsa. Ɔde bi abɔ ne duku nso, kente no. Aborɔfo gyinagyina ne nkyɛn. Ɔbarima baako a kura nsa wɔ ne nsam na ɔhyɛ kyɛw hyɛ specs.

Beaeɛ a wɔhyehyɛ kaa. Wɔde kaa no asi afiri a ɛwɔ soro so, na wɔrehyehyɛ ase no. Wɔayɛ kaa no soro no nyinaa ma aka tire ne anim no. Nnipa gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ sɛdeɛ engineer no reyɛ adwuma no. Engineer no hyɛ kyɛw de nkataano aka ne hwene.

Gua mu a wɔasiesie nam ne carrot ne nneɛma ahorow wɔ apono so. Owura a wɔasiesie ne ho sɛ ɔbea gyina hɔ a n’ataare no yɛ kɔkɔɔ na ase yɛ tuntum. Ɔde nkata anim akata n’anim a ɛhyɛ kyɛw. Owura kɔkɔɔ bi nso gyina n’anim a no so hyɛ kyɛw, ɔde nneɛma akyekyere ne nsa ho. Kyinie sisi hɔ a nnipa gyinagyina ase.

Ababaawa a mmofra abien te a’anim. Ababaawa ne ti ayɛ kusuu. Ogyina adan tadan abien a wɔde a serɛ akuru so. Ɔrehwie nsu ɛgu abofra baako so na abofra baako de ne nsa akata n’ani de baako ato ne ti mu. Wɔaduadua frawɛse wɔ wɔn nkyɛn.

Abaayewa ketewa a ɔte wheel chair so. Ababaa ketewa baako de mmira baa baaabi a ɔte no. Abayewa nso gyina akyi hɔ a ɔde ne nsa agu n'ani akata n'ani. Bea a wogyina hɔ no nwura wɔ hɔ. Nea ɔte wheel chair so no nam lɔɔre kwan mu.

Mall a wɔahyehyɛ nnuaba ɛwɔ ɔpono so kama. Ghana frankaa sɛn ɔpono no anim. Ɔdan no ahosuo yɛ fitaa na kɔkɔɔ da ano. Nnipa bi abɔ kyenku wɔ nifa so. Ababaa bi a ɔhyɛ ataade bibre ani kyerɛ abɔnten hɔ. Fam hɔ nyinaa wɔato tiles na basket kɔkɔɔ si fam hɔ.

Mmerahyɛbadwa mu na sakasaka asi. Wɔn nyinaa apagyapagya wɔn mu atenetene wɔn nsa wɔ wɔn ho so. Binom hyɛ kootu abɔ taae, ɛbinom nso wɔde nkata anim akata wɔn ano ne wɔn hwene. Ɔpanini baako gyina pono no anim, na afiri ne mobile phone pono ne so.

Abrante ne ababaawa no gyina ɔdan no mu rekan kowa krataa. Abrante no de nsa akyerɛ krataa no so rekyerɛ ababaa no mfonyini. Aba abranteɛ no nkyɛn pɛɛ, laptop si hɔ. Wɔ pono no so no, afiri da dua bi so. Nnadewa gu hɔ. Wɔn akyi no, apono ne kadboar a wɔde.

Ghana mmerahyɛbadwam, Ghana ahyɛnsodeɛ a akɔre abien koto ho no si bɔ dan ho hɔ yɛ kɔkɔɔ. Adaka a wɔde to aba si nifa so. Mmerante abien a wɔhyehyɛ suit na wɔbɔ taae nso gyina ɔfa foforo a wɔde nkata anim akata wɔn anim. Ɛwɔ ayɛ sakasaka nti asrafo wɔ hɔ.

Asa kɛse so, carpet a ɛyɛ dɔte su sɛ fem hɔ. Table si mfimfini. Table ne bi abien si ɔfa wɔ akyi hɔnom. Nkonnwa sisi bankum ne nifa so a sunie ketewa tuntum abien da baako. Nhwiren si ɔdan ne fa a ɔpono no yɛ dɔte su.

Ɔhene te pɔnkɔ so a ɔde kyiniiɛ ɛsi no so. Abrafo wɔ nenkyɛn. Baako kura ɛkyɛm ne dade. Baako a ɔka ho no kura gyata nkumaa ɛna piaa. Mmea no bia ɛbubu nkotodwe. Na adan atentenatenten sisi hɔ, fitaa ne bibre.

Nipadɔm no tete subonto mu, a wɔn a wɔgyina soro no kura ahama mu a wɔretwe subonto no asɛesɛe si nsu no so. Nsu no ani yɛ bibire. Beae hɔ yɛ petee.

Lɔɔre kwan kɛseɛ, station wɔ n'afa, lɔɔre no bi kɔ, na ebi nso reba. Baase akɛse nenam mu. Nnipa nenam ahyɛn no ntam. Adan atenten atenten wɔ ɔkwan no afa afa. Dua si hɔ a ɛso ayɛ kusuu.

Wɔn abshyia ne nyinaa hyehyɛ ntaade mfitaa mfitaa. Aberanteɛ no hyɛ sepɛɛse a ɔde nkata nsaho ahyɛ ne nsa. Ababaawa ɔwɔ akyi no rekɔ akɔyi aduro. Ɔpono no a ɔwɔ aberante ne nkyɛn no, bowl si a kɛtɛ nso da so.

Ababaa no te akonwa a wɔayɛ no sɛ mpa no ɛso. kyiniiɛ ahaban mono si no so. Abranteɛ no wɔ pool no mua ɔguare. Kube sisi hɔ . Ɛpo da akyire ho nom.

Adepamfo resua adwuma. Wɔtete wɔn apono ho a adepam afiri sisi so. Maame panin a ofura ntama abɔ duku hyɛ slɛɛse rekyerɛ ababaawa ɔhyɛ ataare fufuw no ade. Mmea de natama akata wɔn ti so.

Convoy sisi ɔkwan tɛtrɛɛ so. Frankaa sisi car no ho. Ɔpanin deɛ no, asraafoɔ gyina n'afa ne n'afa. Abammɔfo gyina akyire hɔ. Ɔkwan no, wɔde nsensaseɛ mfitaa mfitaa atwitwa mu.

Mmɔfra a wɔato santene asiesie wɔn ho kama wɔ amammerɛ kwan so abue wɔn ano a wɔrekasa. Wɔde kɔnmuadeɛ atoto wɔn kɔn mu de abobɔ wɔn ti. Wɔde hyire asisi sisi wɔn ho mfitaa mfitaa. Asukuufoɔ gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn. Wɔabɔ canopy a ɛyɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn akyi.

Nipa no nam lɔri kwan so a watene wɔn nsa rekyea. Ɔnam lɔri kwan a waka so coal tar na nsensan fitaa fitaa ɛwɔ so. Mmarima no hyɛ ntaade yoo fufu a wɔde bi abɔ wɔn ti. Kɔnmuade da ɔbiako kɔn mo. Mmia ne de wɔnnfaa whee mɔɔ wɔn ti.

Mmɔfra no nyinaa ahyehyɛ wɔn ho wɔ faako. Wɔn nyinaa anwinwii wɔn se kakra. Ɛyɛ abibifo ne abrɔfo. Wɔn akyi no yɛ ahaban mono ne fitaa.

Nantwiban mu, mmeranteɛ a wɔhyehyɛ ntare ahabammono, na baako hyɛ kyɛw wɔ obuo no mu. Nantwi tuntum bi nso anio abere rekɔ wɔn so. Ɛdɔm a wɔaka no gyinagyina soro rehwɛ wɔn.

Wɔredi asaw, na nkae no rebɔ akyene, abrante baako abɔ ne ti agu n'akyi. Wɔresaw agbagya, nnua wɔ wɔn akyi hɔ. Wim ayɛ hann wɔ afa.

Mmarima a wɔreto ɔware. Ɔware no yɛ abien. Mmerante a baako hyɛ fitaa wɔ soro ne fam, ahaban mono, na baako hyɛ jeans ne soro tuntum a fufuo wɔ n ɛda ho reto wɔ anim ha. Ɔpanin a ɔte hɔ no ani fi na ɔhyɛ kyɛw fitaa. Dua si wɔn akyi.

Ɔhyia wɔ dan a nkanea bobɔ mu emu. Kɔmputa kɛse a onipa nsa da so wɔ wɔn anim a abrante baako de ne nsa tea akyerɛ so. Laptop a wɔasɔ nso si wɔn nkyɛn. Ababaa baako kura ade akokɔsrade wɔ ne nsam. Ɔdan mu yɛ fitaa.

Nnipadɔm a wɔyɛ aborɔfo so adaka a wɔrekɔ akɔsie funu. Ɛhɔ ayɛ manyamanyamanya. Apolisifoɔ abɛduru hɔnom. Nnipa no bi deda fam, ebi gyinagyina hɔ apagyapagya wɔn nsa. Adaka no yɛ dɔtesu. Adaka no so wɔn nanso ɛnnyina yie wɔ wɔn tiri so.

Wɔyi kwan ato nwura no mu. Car a ɛyɛ ahaban mono ɛreba. Sibra egyinagyina hɔ wɔ nwura no afaafa. Nnua sisi ɛhɔ nom . Wim ayɛ fitaa ne biribiri.

Mmɔfra no resiesie fie, wɔrehohoro nkyɛnse mu, abofra baako ritwitwi dadesɛn ho. Abrɔsan a wɔabue mpoma no si mmɔfra no akyi. Nnua sisi hɔ. Kaa ne taae kɛse si wɔn nifa so.

Lɔɔre kwan kɛse mu. Abrɔsan esisi nkyɛn nkyɛn. Nnipadɔm wɔ hɔ. Nnipa no bi abɔ tent a wɔte ase na wɔtɔn nneɛma. Wɔyɛ abrɔfo ne abibifo.

Nnipa a wɔnenam woato santen nam asaase pɛsɛɛ so. Dodoɔ no ɛte pɔnkɔ so, na ebi ɛnenam fam. Ebi afade no ɔde ɛkyɛ esisi so. Wɔyɛ nkramofo.

Wɔn ahyia a ɔredi agoro. Asrafoɔ a wɔakyɛ wɔn ho mu ɛretwe ahoma. Mmia no bi ɛdeda fam. Mmaranteɛ a ɔgyinagyina hɔ no ahyehyɛ wɔn hɔ nkramofoɔ ataare. Ɔhyehyɛ ɛkyɛw. Asrafoɔ no bi gyinagyina hɔ a wɔn nso hyehyɛ ɛkyɛw. Canopy si akyire hɔ nom a ɛyɛ bibiri ne kɔkɔɔ.

Kaa no anya akwanhyia ma anim amoa. Nnipadɔm no atwa ahyia a wɔrehwɛ kaa no. aberante baako a waba kaa no ho no kura phone wɔ n'aso. Kaa foforɔ fitaa gyina wɔ kaa no a asɛe no akyi. Nnua gyinagyina hɔ.

Kaa no afa nnipa, na wɔde baeke kɔkɔɔ ato akyi a wɔrekyekyere, mmeranteɛ abien na ɛgyina akyire a wɔrekyekyere. Ɔbaa baako nso so nsuo ɔretɔn na ogyina kaa ne ho a kaa bɔ baage bɔ ne kɔn mu. Mmabaawa bi nso gyinagyina nkyɛn. kaa ne bi wɔ anim a wɔn nyinaa ɛrekɔ.

Asrafo no nyinaa ahyia na wɔkurakura tuo a wɔrehyehyɛ. Nwura wɔ wɔn akyi. Car fitaa esi wɔn akyi hɔ. Wim ayɛ hann.

Nipadɔm no ato santene a wɔrekorɔ. Wɔtete apɔnkɔ so. Bea a wɔnam no yɛ asase kɛsɛɛ. Mfuturo wɔ hɔ pa ara. Mmepɔ wɔ wɔn anim. Wiem ayɛ hann.

Mmɔfra no wɔ mpoano. Abranteɛ baako kura basket a ɛnam wɔ mu. Wɔn a ɔtete hyɛma no so no repia hyɛma no. nnua ayɛ sɛ cross sisi hyɛma no so. Nhama bobɔ hyɛma no ho.

Nnipa a wɔkurakura wɔn baagi, ebi baagi bobɔ wɔn akyi, na wɔnam beaɛ petee a wɔrrkɔ ɛdan bi mu. Nnua sisi ɛdan no akyi. Poolu tenten a nkanea bobɔ so ɛsi ɛdan no anim.

Nnipa bebree wɔ beaeɛ ha. Tractor a ɛyɛ ahaban mono esi hɔ a wɔrehwɛ. Car kɛse baako a ɛyɛ akokɔ srade nso ɛwɔ nifa so. Car kɔkɔɔ baako nso ɛwɔ ɔkwan no akyi hɔ. Adan ɛwowowɔ wɔhɔ na dua bi esi akyire hɔ.

Mmea mpanyinfo a wofirafira ntama de bi abobɔbobɔ duku. Ɔbea panyin hyɛ atare ahabammono wɔ akyire hɔ a ɔno nso bɔ duku fitaa, nkosi nkɔkɔɔnkɔkɔɔ wɔ mu. Wogyina pata ase. Akyire hɔ no, dua si hɔnom. Ɔdan wɔ wɔn akyi hɔ.

Ɔdan yi mu. Nkonnwa sisi ha, kanea a ɛwɔ dua so a rehwɛ fam hɔ. Teebolo si mfimfini hɔ. Ɔpono a ɛyɛ kɔbɔdo si ɔdan ho afa.

Beaeɛ a bus atenten atenten wowɔ. Nnipa no bi kurakura wɔn bag nenan ɔkwan no so. Ɛbi gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ bus no. Bus no bi yɛ kɔkɔɔ, ɛna fitaa. Beaeɛ hɔ no, ɛdan no ayɛ sɛ kanko su.

Mmea a wɔde ntama atade asiesie wɔn ho. Ɔbea a ɔdi kan no de no yɛ kɔkɔɔ, na ne nsa no apagyaw kakra. Nnua sisi wɔn akyi. Pillar wɔ wɔn akyi hɔ.

Ɛyɛ fashion berɛ. Mmaa no nyinaa ada su sononko adi wɔn ntaade a wapempam no mu. Ɔbea baako a n'ataade yɛ ataade bibire a wɔde nhyehyɛe bi a ɛyɛ bibire ne akokɔsrade ayɛ anim. Ɔbea baako fam no yɛ akokɔsrade na tuntum wɔ soro na ɔbɔ duku.

Ɔpanin a n’abodwe afu fitaa, ɔhyɛ spɛɛse. Mmɔfra nyinaa mmɔfra no wɔ ne ho. Keeki si anim a wɔasosɔ nkanea wɔ so. Abɔfra baako atu kanea no kura ne nsam. Wɔn nyinaa apagyapagya wɔn nsa na wɔn ani agye.

Nsu ayiri afa adi hɔ nyianaa. Abrɔsan anim nyinaa ayɛ nsuo. Ne ho nyinaa. Abrɔsan no yɛ akokɔsrade a ani dum. Abrante bi hyɛ kyɛw a ɔde ntaaboo ato nnua abien so a ɔde ayɛ twen a ɔnam so.

Asukuufoɔ mmofra, wɔreba abɛyɛ test. Anursefo no, ɔbea baako te pono ho rekyerɛw na ɔbarima a ɔka ho no, de afiri no rehwɛ abofra no mmatri. Abofra no te akonnwa ahabanmono so. Abrante no anim no, bowl si hɔ hɔ a foam ɛda so. Wɔn akyi no nnua sisi hɔ.

Nnipa a wɔwɔ ha no ani agye. Panin a ɔhyina akyire hɔ no apagya ne nsa ebien wɔ soro a ɔkura champaign wɔn ne nsa abien mu. Maame panyin a ne tiri ho fitaa no hyɛ atarekɔkɔɔ, na wokyia ababaawa a ɔgyina n'anim no wɔ anigyeɛ so. Ɔpanyin a ɔhyɛ atare soro fitaa no apagya ne nsa benkum wɔ soro. Anim hɔ no, car sisi hɔ. tuntum ne bibire.

Mmranteɛ a wɔreyɛ adwuma sɛ wɔresi dan. Wɔsoso malta a wɔreforo nsam so a wɔde nnua ayɛ no. Wɔde dua no bi atwi twa mu sɛnea wɔbetiatia so. Wim hɔ ayɛ hann.

Mmeranteɛ a wɔafurafura ntoma. Wɔde kɔmmuadeɛ atotototo wɔn kɔ mu. Ebi hyehyɛ specs, na wɔde nneɛma atotototo wɔn nsa. Wɔn akyi no, nwura wɔ hɔ. Kube si hɔ, na flowers kɛse si akyire hɔ.

Mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔahyia wɔ dan bi mu, wɔte akonnwa ahabnmono so. Table si anim hɔ wɔde candle a wɔasosɔ asisi so, candle ne yɛ kɔkɔɔ na bibire a ani dum na ahabanmono. Wɔn akyi hɔ no, nsen mfonin a krukye wɔ hɔ nsesan wɔ mu. Kanea a ɛbɔ hɔ no yɛ fitaa.

Ɔdan abubu agu famu, odumgyafo aduru hɔ a wɔasɔ wɔn afiri ama wusiw wɔ hɔ, abrɔsan wowɔ akyire hɔ. Wɔn a wɔgyinagyina hɔ ne bi hyehy wɔn afade yɛ tuntum ne kɔkɔɔ.

Katapila si fam ha a wɔde yɛ adwuma. Mmeranteɛ bi a wɔyɛ adwuma no bi hyɛ ɔbɔɔ kɔkɔɔ aɔhyɛ kyɛw kɔkɔɔ na ɔgyina katapila no nsa a ɛsaw fam no dɔte no ano.

Wiemhyɛn gyinabea, akwantufo no retu resi afi wiemhyɛn ne mu. Wɔn mu dodoɔ no hyɛ nkataano a wɔde akata wɔn ano ne wɔn hwene. Wienhyɛn ne yɛ fitaa na ase no yɛ kɔkɔɔ.

Hyɛma pii wɔ mpo na no. nnipa no bi gyinagyina hyɛma ne so. Wɔde frankaa abobɔbobɔ hyɛma no ho. Ɛpo no asorɔkyee no ɛrebɔ ba ano hɔ. Anwea ɛwɔ fam hɔ. Nnua sisi hyɛma no ntɛm.

Wiemhyɛn gyinabea. Beaeɛ a nnipadɔm no bɛhyia wɔn a wɔreba no. Ɛbi hyehyɛ ntaare fufuu, bi hyɛ kɔkɔɔ. Kaale nketewa a ɛsoa baage no sisi anim ha. Binom apa atwere wall a wɔade a wɔde nnade ayɛ no. Kanea wɔ hɔ.

Ɛdɔm wɔ beach. Ebi a hurɔhurɔ wɔn ho wɔ soro. Mmia no bi ahyehyɛ ntaade na wɔreguare. Abranteɛ baako afa ababaa baako ɛkura no wɔ ne nsa so. Mmaranteɛ ebien a ɔgyina hɔ no nso atentam mmia no bi ɛsi wɔn nsa so. Abranteɛ baako kura abofra ketewa wɔ ne nsa. ɔbea baako kura abofra ketewa wɔ ne nsa benkum so.

Mmɔfra no gyinagyina trɔɔko a akyi apagya atɔ fam no ho. Mmɔfra abien reka trɔɔko no aba fam. Mmɔfra a aka no gyinagyina trɔɔko ne nkyɛn na wɔrehwɛ ade wɔ abɔntene. Wɔn akyi hɔ no, kube nketewa sisi hɔ, ɔdan a wɔnsi nwiei sisi akyire hɔ. Nnua wɔ wɔn akyi hɔ.

Osogyani no gyina asogyafo car no so. Beae a wɔde tuo no akyerɛ soro. Mmrante nnipa bebree ahyia wɔ anim hɔ a wɔkurakura frankaa. Nnipa no bi egyinagyina sogyafo car no ho.

Mpanyin ne mmɔfra a wɔtete adiwo. Wɔte a ɔdan a wɔapeenti ne bibire a ani hyerɛn kakra na mmom ɛho ayɛ fi no anim. Mmerante wɔ mu na mmabaawa nso wɔ mu. Mmɔfra no a wɔwɔ anim ne bi hyehyɛ sukuu ataade. Abɔfra baako afa rɔba a ɛyɛ adu akokɔsra ɛɛɛ ahabanmono akura. Bukyia wɔ hɔ a ogya wɔ ase na dadesɛn si so.

Awarefo no ahyia a wɔretwa mfonin. Queen Elizabeth a wafiri mu no te hɔ a ɔhyɛ atade ahaban mono ne ne kyɛw. King Charles nso gyina ne maame akyi. Abusua no nyinaa ahyia. Mmɔfra a wɔwɔ mu no nyinaa hyɛ ntade mfitamfitaa a wɔkurakura nhwiren wɔ wɔn nsam. Kanea wɔ dan mu hɔ.

Ɔbea ne mmofra abien, wɔde kɔɔpo bi asi wɔn ani a wɔrefra nneɛma. Ɔpanyin a ne ti ho fitaa te fam hɔ a ɔde n'ani rehwɛ nea wɔreyɛ no. Nnua wɔ wɔn akyi.

Mmea a wɔreyɛ aduan no gyina ɔpono a wɔahyehyɛ nnuan wɔ nkyɛnse mu ho. Ɔbea no hyɛ ataare soro fitaa. Aberante a ɔhyɛ soro fitaa ne fam tuntum gyina nkyɛn a ɔres ɔreka aduan ne bi afra. Mmɔfra no ato santene rebɛgye aduan, wɔn nyinaa hyɛ hɔn sukuu ataare.

Kaa ketewa a wɔapagya anim si ha. Wɔde wɔahim kaa no ho fitaa ne ahaban mono. Wɔde tire abɔ kaa no akyi. Mmeranteɛ a wɔgyinagyina hɔ no mu baako de ne nsa asɔ ne sisi. Ɔhyɛ kakii wɔ fam na soro ahaban mono a kɔkɔɔ twam. Wɔ n'akyi no, nwura wɔ hɔ.

Beaɛe ha yɛ ayaresabea. Ayarefo no deda mpa so. Beae no yɛ beae a ɛhɔ da mpan. Ɔbra ɔpanyini baako te mpa so a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ. Ɔbea baako nso te mpa no so a wɔde ade ahyɛ ne hwene ano. Ɔdɔketani a ogyina hɔ no de nneɛma akatakata n'ani ne ho nyinaa.

Dɔm a ahyia no tete akongua so. Mmerate abien gyina hɔ wɔredi nkɔmmɔ. Wɔgyina kyinie fitaa ase. Wɔre kyinie fitaa ne bi si wɔn a wɔwɔ akyire hɔ no so. Nwura wowɔ akyire hɔ. maame baako asɔ ne sisi gyina anim hɔ, na ɔhyɛ sepɛɛse.

Awarefoɔ ebien na wɔn abu nkotodwe wɔ ɔsofo no anim. Ɔbia no hyɛ ataade fitaa na ɔde nea ɔdebɔ wɔn ti fitaa nso abɔ ne ti agu n'akyi. Barima no nso hyɛ ataade fitaa. Ɔsofo no hyɛ coat tuntum na emu no fitaa no ɔde ne nsa benkum ato ɔbarima no kɔn ho a ɔrebɔ mpaeɛ. microphone a ekura no no yɛ biribiri.

Maame no t rekye aduane wɔ gya so. Ɔde abo na ahyehyɛ ogya no. Gallon si ne nkyɛn. Nkyɛnse sisi n'afa ne n'afa. Ɔdan no yɛ tadan. Abɔfra baako gyina maame no anim a, ɔkura duam. Ɔhyɛ atade long sleeves ne fam trousers.

Ɔdan mu ha, carpet sɛ fam ha, ɔpono si mfimfini, akonwgua si nifa so, nhwire si hɔ. pono no yɛ glaase ahwehwɛ a wohu mu. Tiehwɛ afiri bɔ dan ne ho.

Abusuafo no regye wɔn ani. Ɔbia ne barima a wɔte anim no nyinaa hyɛ ntaadeɛ ahaban mono. Ɔbia no hyɛ kyɛw, ɔreto wɔn ho akɔ wɔn akyi. Nnua a awo wɔ wɔn akyi.

Wimuhyɛn gyinabea. Wimuhyɛn no yɛ fitaa ne bibire. Mpanimfoɔ wɔsi firi hyɛn ne mu no, nantee wɔ kwan a wɔde ntama kɔkɔɔ asɛ soro no. wɔn a wɔgyinagyina hɔ no bɔɔ nsam hyiaa wɔn. Ɔbeako a rebɔ atwene.

Ababaa ne abofra a ɔwɔ nwura mu. Wɔredua nhwiren. Abaayewa no kura sekan a ɔde wɔ. Bowl ahaban mono a nhwiren esi so no emu. Ɔde adeɛ a wɔde bu nsu no ɛsi ho ɛsi ne nkyɛn na ɛyɛ biribire. Nnua sisi wɔn akyi hɔ.

Panin a ne nan yɛ ne yaw, na ɔte ntaaboo a wɔpia so wɔ lɔre kwan no mu. Nsuo atɔ ma fam hɔ afɔ. Nnipa no bi gyinagyina hɔ a wɔde akatawia akata wɔn tiri so.

Atɔyerɛnkyɛm asi ma kaa ne adan nyinaa akyeakyea. Abrɔsan a ɔwɔ bankum so no akyea. Kaa a ɛsi anim ha no adan. Abrɔsan a ɛwɔ ha no nso adan a ɛretɔ fam. Nkongua sisi hɔ, apono sisi anim hɔ. Aberante baako te akongua so.

Ayaresabea ha, owura bi da mpa so. Anursefoɔ a egyinagyina ne ho no de wɔn ataade akyekyere wɔn anim ne wɔn honam nyinaa ɛhyɛ goggles. Dan mu ha ɛyɛ fitaa, nkanea ɛbobɔ ha. Curtains da abranteɛ a ɔda kɛtɛ no so no nifa so.

Mmoadoma ahorow pii wɔ nwura mu ha. Mmoadoma ne bi rekɔ na bi nso reba, bi dede mirika. Sibra nenam wɔn mu, koɔ nenam hɔ bi, kaar a ɛsi hɔ no yɛ ahabanmono, onipa bi hyɛ ataare kɔkɔɔ te mu.